amma'no yaa mayyaate amma'note yineemmo woyite ma garite amma'no hiittoote amma'no amma'newohu ayeeti

bunu minenna sagalete mine yaa mayyaate? bunu mine maa assinanni? sagalete mine maa assinanni?

faashiinete yaa mayaate fashiinete yinannihu issi maatikka

owante yaa mayyate owaante hiito horonsi'neemmo owaante hiittoote owante mancho maati

elektiroonikise yaa mayyaate mayiinni lonsonnite elektirokise ayi horonsiranno mayiinni lonsoonni

hodhishshaho yaa mayyaate? hodhishshu maye horo aannonke? hodhishshaho yaa maati?

hayyonna bude yaa mayaate hayyote yaa hittoote budeho yaa mayaate

Poletikka yaa mayyate, poletikka horonsi'ne coyidhanori ayiioti, poletikku hiittoho affi'nonni ?

Muronna laallo yaa mayate, murotenna laallotte bafooshi maatiro afinooni

sicconna badooshshe siccoho yaa mayyaate badooshsheho yaa mayyate sicconna badooshshe xaadooshshensa kulie

kalaqonna qoxeesa kalaqote yaa mayyaate qooxeesaho yaa mayyaate

Loosoho yaa mayyate, manchi beettira loosu mayra kaa'lanoro affi'nonni?

owaante yaa mayyaate, owaante hiittoonni afi'neemmo owaantete yineemmo woyiite ma garite massitannote.

Giwirinaho yaa mayate giwirina yineemo woyite hiitoho giwirinu manaho mayi kaalo aano.

Baadi xagga yaa mayate baadi xagga maaho horonsineemo baadi xagga maaho kalitanonke?

Superimaarikete yaa mayatte, mirte yaa mayate, supermarikette hiito dadalloti, mirte hiitto dadalloti

seesa yaa mayyaate seensannihu mayiiraati seesa mayiira hasiissannoro affini.

Minena dubuu saada yineemo saada lamewa gamanina insa kuri ayiooti?

Umu danancho umu danancho yaa mayate umu danancho mayira horonsinani umu dananichi ayira heerano?